Isikolo sabantwana abancane, okukhanya abantwana bahlezi abanye baquthile okukhanya ukuthi bayadlala, badlala imidlalo etshiyeneyo. Abanye bagqoke impahla ezifananayo, abanye njalo bagqoke impahla zabo.

Umama uthole ucingo oluvela esikolo kuthiwa uSihle uselimele isandla udobhe ibhodlela wayidlalisa yasimsika ngakho abadala bacele ababalisi ukuthi bengakhiphi abantwana besiyadlala emakilasini

Abantwana abancane abasesikolo esibabiza ngokuthi ngokhekhe. Bahlezi phansi, njalo bakhanya bephethe amankomitsho alembala emibili. Amanye aluhlaza, njalo amanye abomvu. Kukhona abakunathayo.

Kulesikolo esivuliweyo esigabeni ,sithatha abantwana abaleminyaka eyisithupha kusiya phansi. ngakho umama Uthe uzahambisa umnewethu omncani, ngoba kuviki elizayo uyaqala umsebenzi. Uzabe edlula emthatha setshayisile.

Umnewethu omncane uselamaviki amabili eqalisile ukuhamba esikolo ngakho usekwanisa ukubhala ibizo lakhe lesibongo. Umama ujabule kakhulu ebona umnewethu ekwanisa lokubala.

Esikolo sekulomthetho omutsha, ababalisi bananzelele ukuthi abafundi bayaboleka ingwalo zesikolo ngakho akusela mfundi osehamba lengwalo zesikolo ngekhaya

Umama uphuzile ukuyathatha umntwana esikolo umbalisi ugcine ephathisa umntwana kubomakhelwane abahlala eduze lomama , umama uthe efika esikolo uthole ekilasini kungela bantu abantwana bonke kade sebehambile.

Abantwana besikolo sebetshayisile esikolo. Sibona amatafula kanye lamabhentshi angelabantu, siphinde sibone lomduli lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi.

Abantwana abasasemfundweni yaphansi basesikolo. Abanye bamile njalo bathwele imiganu ezandleni. Abanye njalo bagaxe izikhwama zabo ngemuva.

Abantwana bayadlala esikolo badlalela ngaphandle kwamakilasi, abanye njalo bamile duzane lemiduli yamakilasi, abanye njalo bakhanya begijimisana.

Abantwana besikolo bayadlala ngaphandle kwamakilasi sibona abanye babo babhabhule izikhwama okutshengisela ukuthi kulamabhuku phakathi njalo abanye bamile

Kusesikolo semfundo yaphansi kugcwele izihlahla ezinkulu njalo kulamaluba amahle sibona kulomntwana omileyo ogqoke iyembe emhlophe njalo eceleni kwakhe kulomunye ohambayo okhanya engowesilisa.

Umhlangano okade ukhona esikolo namuhla ababalisi bacele kakhulu abazali ukuthi bebofakela abantwana imiphako ezikhwameni, ngoba ngesikhathi sokudla abanye abantwana bayabe sebehawulisa.

Iviki leli umama nguye ohambisa abantwana esikolo aphinde abalande emini sebetshiyisile. Ngakho uthe kusasa uzabe engekho uya esibhedlela. Ucele umngane wakhe ukuthi amlandele abantwana esikolo.

Ekilasini lapho okufundela khona abantwana bemfundo yaphansi. Sibona amatafula siphinde sibone lamabhentshi. Lapha okutshengisela ukuthi abantwana sebetshayisile.

Udadewethu usasemfundweni yaphansi, uthi namuhla esikolweni kade befunda inombolo. Ngakho umbalisi ngemuva kwalokho ubaphe umsebenzi wokwenza ngekhaya ubecela ukuthi ngimncedise.

Asibuhle besikolo lobu. Sibona kuhlanzekile kakhulu phakathi . Awungeke ubone ingcekeza njalo umduli wesakhiwo lowu ulezitina ezibomvu kuphinde kube lombala omnyama.

Umhlangano okade ukhona esikolo abadala bakhalaze kakhulu kumphathisikolo bathe abantwana babo babuya bengcolile bevela esikolo njalo abantwana bathi bafundela phandle abangeni amakilasini

Esikolo kuhlanzekile kakhulu, sibona izakhiwo ezitshiyeneyo njalo kulendawo enhle lapho okudlalelwa khona ibhola ngabantwana besikolo.

Izikolo zathi zingakavalwa umbalisi wasicela ukuthi sibuye lesihlahla sizohlanyela esikolo khona isikolo sethu sizaba sihle. Ngakho usicele ukuthi sibe sibuya esikolo sizothelela izihlahla lezi.

Abantwana bahlezi ekilasini phezulu kwamabhentshi. Kutshengisela ukuthi umbalisi akakho ekilasini ngoba kukhanya bethokoze kakhulu okutshengisela ukuthi abafundi.

Umama ubelokhu esenza imsebenzi yange khaya engananzeleli ukuthi isikhathi sesihambile ucine ecela ubaba ukuthi ayethatha umtwana wesikolo ubaba uthi uthole abafundi abanengi sebetshayisile kade sekusele abafundi abalutshwana ekilasini

Esikolo semfundeni yaphansi kulezakhiwo ezinengi kakhulu phakathi sibona izitina ezibomvu kulesihlahla njalo phansi esiluhlaza esikhanya kuchaywe izigqoko phezulu kwaleso sihlahla.

ULisa uboleke ibhuku lesikolo lokubala wahamba lalo ngekhaya. Bamtshela bathi abuye lalo ngemuva kwensuku ezintathu. ULisa ulahle ibhuku, umbalisi uthe alithenge ibhuku leli.

Abafundi ababili abagqoke amayunifomu esikolo. Ngemuva kwabo kukhanya igwalibamduli elilemifanekiso etshiyeneyo. Eceleni njalo sibona kulomduli lapho ababalisi ababhalela khona.

namuhla besifunda ngezinto esizisebenzisa ngekhaya ezigowela amakhuba lamahloka njalo umbalisi ubebuye lemifanekiso yezinto ezitshiyeneyo esizisebenzisa emakhaya nsuku zonke

UVusa ufike watshela unina ukuthi ikilasi ekade iyakhiwa esikolo isiphelile ngakho sebezaqala ukufundela kiyo abasayi kufundela phandle ngoba bebethwala nzima kakhulu ngesikhathi sezulu.

Namuhla esikolo asizange safunda kade kulomcintiswano bebenxuse izikolo ezinengi ezitshiyeneyo ngakho abanye abafundi kade behlabela abanye njalo kade begida ingoma zesitshikitsha sikholise kakhulu esikolo.

Umnewethu uyafunda esikolo, ufundela ukubaza. Bayabe begqoke izinto ezifananayo. Umnewethu uthi usekwanisa ukubaza, ngakho uzasibazela isitulo ngekhaya.

Udadewethu usemfundweni ephezulu Ucele umama ukuthi ambhadalele imali. Balohambo abaluhambayo esikolo sabo ,ngakho bayabona u Zambezi e Folosi ngendlela abafunda ngayo

Abantwana besikolo bayenza imisebenzi yezandla. Sibona kulabafundi ababili abahleziyo, kukhona njalo omileyo. Uletafula njalo bagqoke amayembe amhlophe bonke.

Udadewethu ubesediniwe ngokutshona ngekhaya. Ubone kngcono ukuthi ahambe ayefundela ukuthunga esikolo. Uthe kumnyaka ozayo uzabe ethunga izigqoko ethengisela abantu ukuze athole imali.

Kulesikolo esivuliweyo esigabeni. Isikolo lesi sifundisa abantu ukuthunga zinto ezitshiyeneyo. Ngakho udadewethu ucele umama ukuthi ambhadakele imali, esikolo, laye ayefunda. Angatshoni ngekhaya ehlezi.

Izikolo zakulezi insuku seziphucukile. Udadewethu namuhla uthi ubebhala umhloliso. Ngakho ubesebenzisa icomputer ukubhala umhloliso lo ngoba ube ufakwe phakathi .

Umnewethu ngumuntu othanda ukuhlabela esontweni. Lasesikolo sebemthembile, bathi kuthiwa uyahlabela kakhulu. Baleqembu ablihlabelelayo. Uyaphuza ukubuya evela esikolo, uthi bayabe besele behlabela.

Udadewethu ngomunye wezisebenzi ezisebenza esibhedlela bayabe begqoke amajazi alombala omhlophe ngemuva kwawo ebhalwe ngamabala aluhlaza njalo emakhanda bevalile bezivikela.

Abafundi athathu abasesikolo abafundela ukupheka bagqoke amajazi amhlophe baphinda bavala lamakhala bagqoka lengwane ezimhlophe phezulu emakhanda

Kuyafundwa kusesikolo sibona abantu abane abagqoke impahla ezilombala ofananayo njalo omunye ukhotheme omunye uquthile ababili bamile kulomunye ngale omi yedwa eceleni.

Udadewethu ufike watshela omama ukuthi iviki elizayo isikolo sabo sizabe lohambo bazabe besiya eVictoria falls besiya bona umfula uZambezi ngakho ucele imali kumama.

Abantwana basemfundweni yaphezulu abagqoke ama unifomu afananayo kukhona ohlezi phansi ongaqgokanga I unifomu omunye njalo umile ubambe omunye ikhanda

Udadewethu ubesele sikhathi eside ehlezi ngekhaya uhambile esikolo esiyafundela ukupheka bagqoka amajazi amhlophe kanye lezingwane ezimhlophe emakhanda uthi kuminyaka ozayo uzavula isikolo sakhe sokupheka laye afundise abanye abantwana.

Udadewethu ubuye esixoxela evela esikolo esithi sebefundiswa ngumbalisi omutsha, ngakho ufike watshintsha imithetho eminengi ekilasini uthi amankazana asehlala wodwa njalo labafana labo sebehlala bodwa.

Kuviki eliphelileyo umnewethu wacela umama ukuthi amthengele ijazi lesikolo elimhlophe, umama wathi akala mali. Namuhla umnewethu ubuye ezondile evela esikolo ethi nguye yedwa okade engagqokanga ijazi lelo.

Abafundi bayafunda esikolweni njalo bonke bagqoke amabhatshi amhlophe. Phezulu kwetafula kulezinto ezinengi ezitshiyeneyo okukhanya ukuthi yizo abafundiswa ngazo.

Isikolo sethu sihle kakhulu njalo sihlanzekile phakathi awungeke ubone ingcekeza. Izitina besikolo sethu zibomvu njalo kulebhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama phezulu.

abafundi bamile esikolo sibona kulotshani phambi kwabo kuphinde kube lezihlahla ezinkulu kakhulu ukuma kwabo ngani kukhona abakulaleleyo

Abantwana basesikolo bahlezi phansi okukhanya ukuthi yisikhathi sokudla badla ukudla okutshiyeneyo sibona phezulu kwamatafula kulama bhanana. Njalo abantwana laba bagqoke ama yunifomu afananayo.

Izikolo zivuliwe umama uhlangane labanye abafana abathathu besiya esikolo begqoke amayembe amhlophe ngakho ubengibuza ukuthi yisiphi isikolo ngoba esethu isikolo sigqoka amayembe aluhlaza alokumhlophe

Abantwana besikolo bahlaliswe phansi etshanini ngakho phambili kwabo kulabantu abahleziyo abakhanya bengabababilisi njalo ukhona eceleni ohleziyo ogqoke ibhatshi elimhlophe omunye njalo umile.

Abantwana basesikolo bahlezi bayafunda. Phezulu kwamatafula abo kulamaphepha amhlophe ngemuva kwabo kulamabhuku amanengi kakhulu.

Isikolo sethu sihle kakhulu njalo sihlanzekile .Asifani lezinye izikolo. Nxa ungena esangweni kulebhakane elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama . Kuphinde kube lelinye eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe.

Izikolo zakulezinsuku sezithuthukile kulomduli omhlophe, emdulini lapha njalo kukhanya kulebhodi yabafundi eyokufundela njalo ngaphansi kwebhodi leyi sibona kuletafula.

Umnewethu ubuye ekhala ngamadino evela esikolo, uthe namuhla abazange bafunde batshone becenta isikolo. Isikolo sabo besigcwele utshani ngakho umphathisikolo uthe kabacente ukuze kubukeke kukuhle.

Abantwana besikolo bahlezi emabhentshini banengi kakhulu bagqoke okumhlophe bonke phezulu phambi kwabo kukhanya kulomunye omileyo ongani ngowe silisa ongani nguye ofundisa abanye

Abantwana besikolo bagqoke amayembe amhlophe nke ngaphezulu njalo bahlezi phezulu kwezitulo. Ngemuva kwabo kukhanya amatafula njalo ukhona omileyo phakathi kwabantwana besikolo.

Ababalisi babambe abafana abathathu bedakiwe njalo bethwele lotshwala, umphathisikolo uhle wabiza umhlangano labafundi ufike wabatshela ukuthi abazatholakala belotshwala esikolo bazaba xotsha bephinde bebabizele lamapholisa.

Abantwana besikolo babanjwe bethwele imbanje esikolo ngakho umphathisikolo ubize amapholisa. Amapholisa abuye axoxisana labantwana besikolo. Babatshele ukuthi bengathwali izinto ezilobungozi ngoba bazabotshwa.

Kulesihlahla esikhulu njalo duzane lesihlahla sibona kulamaluba amahle kakhulu akhanya ececisile esikolo njalo kulabantu abakhanyayo.

Abantwana besikolo bahlezi phansi okukhanya ukuthi kungani kulombiko abawulindeleyo njalo duzane kwabo kulamaluba amahle aluhlaza tshoko letafula emileyo phambili.

Kuthiwa emadolobheni kulabantu abatshontsha abantwana besikolo bahamba ngemota. Ababalisi batshele abantwana besikolo ukuthi behambe beqaphele emgwaqweni bengabona imota abangayithembiyo bebaleke.

Namhlanje esikolo kade kubuye izivakatshi umphathisikolo ubize bonke abantwana . Sifike saqala sahlabela ingoma yesizwe sasesihlala phansi sesiqedile ngakho umphathisikolo wasesipha izethekeli ithuba lokuthi bekhulume lathi.

Kusasa izikolo ziyavulwa. Abantwana besikolo kade bephithizela ezilundweni zamabhasi. Amabhasi wonke aphume lamuhla kade egcwele abantwana esiyabatshiya ezikolweni ezitshiyeneyo.

Esikolo sethu bekulomcintiswano webhola namuhla , bebenxuse izikolo ezitshiyeneyo , abantu Kade begcwele bezobukela umcintiswano lowu ngakho udadewethu laye Kade edlala , umama ujabule kakhulu ukubona udadewethu

Isikolo sethu sihle kakhulu okwesimanga njalo asilayo ingckeza ngaphathi, siceciswe ngezihlahla lamaluba, konke lokhu kuluhlaza tshoko.

Abafundi ababili abakhanya bemile duzane kwabo kulamabhuku njalo sibona abafundi laba bagqoke impahla ezimnyama bonke.

Namuhla esikolo sethu kade kudlalwa ibhola ngakho abadala banxusiwe ukuthi bebuye bezobukela abantwana babo. Ibhola leli kuthiwa aliphelanga kuhle. Unompembe ukhanya kade engayenzi kuhle umsebenzi wakhe.

Namuhla uSihle uphangisile ukubuya esikolo. Ufike wanxusa unina ukuthi abuye azombukela kusasa esikolo, uzabe egijima ngoba kulomncintiswano okhona. Kuzabuya izikolo ezihlukeneyo.

Isikolo sika sipho sihle kakhulu okumangalisayo ungangena phakathi sihlanzekile njalo awungeke ubone idoti silezihlahla ezinengi kanye lamaluba amanengi lotshani obuluhlaza

Kusasa kulomcintiswano wokuhlabela esikolo ngakho namuhla sitshone sihlabela imini yonke silungiselela umncintiswano lo okhona esikholo bathe sifike sinxuse labazali bebuye bezosibukela.

Amaqembu amabili alinde ukudlala ibhola. Ngemuva kwabo sibona kulabantu abanengi abamileyo okutshengisela ukuthi bazobukela umdlalo lowu.

Umphathi sikolo utshele abafundi ukuthi sebezaphuza ukutshayisa ngoba balungiselela imihloliso ezabhalwa kuviki elizayo ngakho utshele abafundi ukuthi befike betshelwe abazali ngekhaya.

Umnewethu namuhla kade engahambanga esikolo umnganiwakhe ubuye emtshela ukuthi nxa ungena esangweni lesikolo sebefake ibhakani elikhulu elimhlophe elibhalwe ngamabala amakhulu amamnyama labomvu

Esikolo kukhanya abafundi bakhona abagqoke okumnyama ababili abahamba bobabili njalo eceleni kwabo kukhona abagqoke okumhlophe lokumnyama njalo phambili kukhona abagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka.

Umnewethu ucele ubaba ukuthi amthengele ibhuku. Utshiye ebhale phansi ibizo lebhuku watshela ubaba ukuthi libhalwe ngamabala abomvu lamnyama laphinda lafanekiswa umntwana wesikolo phandle.

Abantu bemfundo yaphezulu bahlezi ezitulweni ezimhlophe njalo labo bagqoke izikipa ezimhlophe phezulu njalo kukhona abanye abagqoke izikipa ezingafani labanye.

Ngesikhathi sokudla abafundi bayaphuma beyedlela phandle ngoba umbalisi uthi bayangcolisa ikilasi abafundi abanye bayabe bezidlalela phandle abanye njalo bebuka intaba ngoba kulentaba eduzane lesikolo.

Esilindweni samabhasi kugcwele amabhasi amanye amhlophe abhalwe ngokubomvu amanye njalo amhlophe abhalwe ngokumnyama abantwana bayagada amabhasi namuhla besiya esikolo.

Kusemfundweni yaphezulu abafundi bahlezi ezitulweni bonke bakhangele kulowo owesifazana omileyo ogqoke isigqoko esimhlophe kukhanya ukuthi sokungaba ngu mbalisi wabo.

Kusemfundweni yaphezulu, kulezitulo ezinengi njalo indawo yakhona ibonakala ihlanzekile. Kulamatafula okutshengisela ukuthi babhalela phezulu kwawo.

Kusemfundweni yaphezulu lapha ubona ngezakhiwo zakhona ziyakhwe kuhle kakhulu njalo kukhanya kuhlanzekile akulangcekeza. Phezulu kwalesi sakhiwo kubhaliwe University of Rwanda.

Abafundi bafunda behlala esikolo emfundweni yaphezulu sibona abafundi behamba emgwaqweni kulabesilisa abane abakhanya bethutsha phambili, njalo sibone lamabhilidi amahle kakhulu lotshani eceleni komgwaqo.

Kusemfundweni yaphezulu sibona amatafula amanengi kanye lezitulo ezinengi siphinde sibone lamabhuku amanengi afakwe emashelufini.

kwaze kwabukeka kukuhle esikolo phakathi okukhanya ukuthi yisikolo semfundo yaphezulu utshani bakhona buhle kakhulu njalo kulezihlahla etshanini lobu ezinhle lazo kakhulu sibona kulabantu abangani bayahambahamba

Kuhlanzekile phakathi lapha esikolo okukhanya ukuthi kufunda abantu asebekhulile njalo kulo utshani obuhle kakhulu obuluhlaza sibona lezihlahla ezigcweleyo. Ngemuva kwezihlahla kukhanya amabhilidi.

Kusemfundweni yaphezulu sibona kuletafula elamabhuku kulesitulo eceleni kwetafula kuphinde kube lombheda okutshengisela ukuthi abafundi yikho lapho abahlala khona.

Udadewethu ufunda esikolo semfundweni yaphezulu kulezindlu lapho abahlala khona, njalo imiduli yabo mide kakhulu isiya phezulu, lamagedi abo apendiwe ngokumnyama. Phakathi kwesikolo sabo kuhle kakhulu akula ngcekeza.

Umnewethu ufunda ehlala ekolitshini uthi inzima impilo yalapho zinengi izingwalo ezibalwayo njalo lokudla kwakhona ababapha khona kuncane yena uyabe engasuthanga ubuya ngekhaya izikolo zivaliwe.

Udadewethu usesikolo semfundo yaphezulu. Esikolo sakhe ungangena phakathi, kulotshani obuluhlaza njalo eceleni kotshani kuceciswe ngamaluba amahle kuphinde kube lezihlahla ezinkulu.

Izakhiwo zemfundo yaphezulu zinhle kakhulu, njalo phakathi kukhanya kuhlanzekile. Awungeke ubone ingcekeza. Kulezihlahla njalo ezikhanyayo ezimbili eziluhlaza tshoko.

Umnewethu usemfundweni yaphezulu ngakho sibona kulokuliphetshana okubhaliweyo. Njalo kufanakiswe lomunye umtshina, kubhalwe ngamabala amnyama.

umnewethu ukhohlwe umakhala ekhukhwini wakhe phezulu kwetafula uthi ade kuhlezi abafana abathathu ngakho ubecanga ukuthi abafana laba yibo abathethe umakhala ekhukhwini wakhe ngoba uthe esiyadinga umakhala ekhukwini wathola abafana laba sebesukumile

Kusemfundweni yaphezulu, sibona phandle kulotshani obuhle kakhulu njalo obuluhlaza. Sibona kulebhakane elikhulu elimhlophe, ngemuva kukhanya kulezihlahla futhi njalo

Kusebangeni lokufundela elaphezulu kukhanya kulezikhwama ezimbili phezulu njalo kulendawo lapho okufakwe khona amathenesi lezigubhu phezulu njalo kukhanya lombheda eceleni.

Udadewethu ufunda esikolo semfundo yaphezulu bahlala khonale ngakho uvakatshelwe ngabangane bakhe sibona kugcwele izicathulo zabantu ezinengi njalo kukhanya lesitulo eceleni ngapha kulendawo yokugeza izandla.

Saze saba sihle isikolo phakathi okukhanya ukuthi ngesemfundo yaphezulu. Utshani bakhona buhle isimanga njalo kulezihlahla ezinkulu, siphinde sibone izitina ezibomvu.

Kuhle kakhulu phakathi kwesikolo semfundo yaphezulu .Kulontshani obukhanya buqunywe kuhle kakhulu njalo unjani lobu buluhlaza, siphinde sibone lesakhiwo esikhulu sisiyaphezulu.

Kusemfundweni yaphezulu ungangena phakathi kuhlazenzeke kakhulu isimanga kulamabhilidi amakhulu njalo kulamaluba amahle acecisileyo sibona lomuntu ohambayo

Udadewethu usemfundweni ephezulu ngakho uthi balamagumbi abo lapha abalala khona. Kuyabe kukhona izitulo emaceleni letafula lapho obeka khona amabhuku.

Udadewethu ufunda ehlala esikolo. Namuhla utshayele umama ucingo ecela ukuthi umama akamthumezele imali, ngoba esikolo bayalamba babanika ukudla okuncane.

Izakhiwo zemfundo yaphezulu ezinengi zijayele ukuba zinhle kakhulu. Kulotshani obuluhlaza obukhanya bubuhle kakhulu njalo Kulesihlahla phakathi kotshani lobu siphinde sibone lezihlahla ezinkulu ngemuva kwesakhiwo.

Umnewethu usemfundweni yaphezulu uthi kulendawo lapho ababeka khona amabhuku kuyabe kulezitulo zokuhlala kanye lamatafula okubhalela.

emfundweni yaphezulu abesilisa labesifazana bahlezi ezitulweni okukhanya ukuthi bayabala njalo sibona itafula elilamabhuku kanye lomakhala ekhukhwini

Abafundi bemfundweni ephuzulu kule bhakane elibatshengisa ukuthi uqonda ngaphi nxa ususiya kwesinye isifundo, njalo ibhakani leli lilembala omhlophe.

Udadewethu ufunda ehlala esikolo. Ubesixoxela esithi isikolo sakhe sikhulu kakhulu njalo sihle kakhulu phakathi. Silamaluba amahle njalo lotshani obuluhlaza tshoko. Kulezihlahla ezinhle duzane lesikolo.

Ungangena phakathi kwesikolo semfundo yaphezulu kuhlanzeke isimanga njalo kuhle kakhulu . Kulomgwaqo , eceleni komgwaqo kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko.

Kukhanya kuhlanzekile kakhulu phakathi kwesikolo semfundo yaphezulu. Njalo sibona kulotshani obuhle isimanga, siphinde sibone lezihlahla eziluhlaza tshoko, labantu abakhanyayo.

Ungangena phakathi esikolo semfundo yaphezulu kuhle kakhulu njalo kuhlanzekile awungeke ubone ingcekeza kulezihlahla ezinhle kakhulu kuphinde kube lamaluba kanye lotshani oluluhlaza.

kubikwa ukuthi kulamasela angenileyo izolo esikolo umthetho wesikolo sutshintshile ma ungena eskolo esangweni kulo nogada ohleziyo uyaika ubhalise ibizo lakho uthi sungena ke esikolo

Kusekilasini phakathi, sibona kuletafula njalo siphinde sibone ibhodi lapho umbalisi obhala khona imsebenzi yabantwana besikolo. Njalo kukhanya kuhlanzekile phakathi.

Isikolo sikadadewethu sihle kakhulu ungangena phakathi njalo sihlanzekile awungeke ubone incekeza phakathi kulotshani obuhle obuncane obuluhlaza njalo lamabhakane abhalwe ngokumnyama.

Zazezabazinkulu izihlahla lezi njalo zikhanya zizinhle kakhulu. Ngaphansi kwazo izihlahla lezi kulotshani obuluhlaza tshoko. Siphinde sibone lomgwaqo lapho okuhamba khona abafundi.

Udadewethu ngumuntu othanda ukugijima lokudlala ibhola. Ubesitshela esithi isikolo sakhe sithenge ibhasi entsha. Ngakho bazahamba ngayo kuviki elizayo ngoba kulomncintiswano.